Mutoka mapol ma gucung acunga ikabedo acel pol mutoka man kiwero komgi matar mukene kiwero komgi macol ki tung kumalo tyte dano ma gitye kawot awota jo mukene gittye kabedo abeda mukene tye kangwec ki piki piki ki tung itenge bene tye ot madit ma kome kiwero alum alum mukene kiwero kome tye mubok

Litino adek latin awobi acel ki anyira aryo latin awobi omako odilo i cinge ki i ngegi aneno wibati mubok.

Latam cing nyige abongwen ma gileng latam cing man mukene tye alumalum mukene tye macol mukene tye makwar ki iwi latam cing man tye gin moni mulunge alunga gin man gitye mapol.

Mutoka tekci ki bac ma gucung idi bar madit ki ingetgi tye dano mapol ma tye ka wot tung inge bar man tye ot gurofa madongo otte mukene tye ki wero matar mukene tye ma kumgi obok

Laco ma tye ka tic ki kompiuta ma ki cibu iwi meja matar i wi meja man bene tye kalam aryo ki buk acel kikubo cai bene ti i wi meja man cim cing bene ti i wi meja man

Litino ma guruku bongo gang kwan gubedo abeda kun bene gumako uci icinggi litino man ye wigi olot matino tino ento cinggi guruku bene gicing iye

Ot lega pa cilam madit makome tye kiwero tye ma oboke ot lega man ki wiye tye jami mogo ma gulunge kingeye tye odi gurofa madongo i dyere bene tye yen magitye ka dongo.

Laco ma oruko tok mubok obedo abeda i wi dul yen kun bene oteno tyene acel i kom dul yen ki tung i ngeye tye matafali ma kicano ma tye ka wang yen muken tye ka wang ento mukene tye i tenge ma pe tye ka wang.

Ot bati madit ma malo kiwero macol piny ki wero matar ki i doge acel tye ot yat ki i tenge tye doge aryo ma kiloro doggolagio.

Kabedo macol ma odi ma oti oti dwong i iye kabedo man pii lalele madit tye ka mol ki dyere dok bene i iye tye yugi iteng bur bene tye yugi mapol

kic ma opye i kom atura kic man oyilo bwomme malo kume tye mubok ento teng kumme tye otara kic man dogge ma bitti ukeri iwi autra

Dako macol ma oboyo wiye ki bongo makwar oruko cati macol tye ka cung ite yat mwayi, mwanyi man mukene tye mucek mwanyi mucek kome nen makwar kwar

Mon adek ikingi tye dako acel ma obedo abeda piny ingete tye lutino aryo latin acel tye ludok kun acel oruko bongo mon aryo mukene ni acel ocung acunga kun acel okule piny tye ka yweno piny ki ingegi tye ot ma kigedo ki matafali ma kome obok onyo matafali ma ki wango

Laco matye i di pi tye ka pito mucele laco man tye ka boyo wiye ki latam kun bene yer tike odongo mabo matar bene laco man ogomo kore kun tye kacoyo mucele i pi.

Ot guropa mabor ma wiye kigedo tye bao kome kiyubo ki matapali dok tenge bene kicelo kiping bene cel madit tye makigedo kimalo pol tye matar.

Ot ma ocung mabor ma kome tye ma obok iteng ot man trye ot gurofa mukene acel idyere yen mapol atika tye ka dongo inget yen man mutoka bene tye ma ocung

Ful ma tye i atubu matar ful ma ki bito ki ful ma pi ki bito ful ma ki bitoni tye makwar ful ma pe ki bito tye mubok

Litino matino gitye idog tanggi latin anyaka acel ogomo kore idog tanggi Kun bene tye mato pii latin awobi anyongo anyonga Kun bene uketo cinge idog pii

Litino aryo ma gitye ka coro lela, lela man ki tyweyo pap pap me tingo pii iwiye litino man gitye ka wot ki tyengi nono ki itenge kudi tung kucel oboke ma tye ka dongo tye mapol atika.

Yeya mapol ma gucung acunga ingom yeya man gitye inget ot bati mabor ki nge ot bati man tye godi madongo magucito acita cok ki pol

Opic madit opic man kompiota tye iye kom tye iye kikopo, iteng opic tye cupa matidi ki ingete bene cal ma kimwono tye iye.

Ot lum madit ma wiye nen macol ot lum man ki gwayo kume ki cementi ot man bene barajane tye aryo kom tye iteng ot man ki meja bene tye wang ot man tye malac atika ki tung inge ot tye bunga yen

Dano mucung acunga idog nam kun bene tye ka yutu rec dano man omako golo icingge dano man nen macol ento ping bene tye ka umeo

Yeya aryo ma kitweyo i kom dul yen yeya aryo magi tye i pii i teng pii man tye oboke ma tino tino ma gitye ka dongo.

Dano ma tye i pii ma tye ka bane ki kero matek dano man gitye iyeya kun guruko bene otok makwar iwigi ki tung cen ngat acel ocunga acunga iwi got kun omako odo mabor icinge.

Winyo ma dogge dit tye i pii winyo man ngutte tye mabor kume tye matar ka mukene oceru macol winyo man tye I ka nget opokke madongo idi pii

Gicing mapol ma kicanogi iwi luwotgi gicing magi gitye iwi bao ma kipayo mapwot gicing magi kiyubogi ki uci.

Yo ma kjigero maleng yo man tye kweyo kweyo madwong iye iteng yo tye lum ma tye ka dongo ite yen lum man tye ma pud cek.

Dyangi magi tye idye lik ka cam dyangi mukene tungi odongo mabor dyangi mukene gioilo wigi malo ento mukene giokulo wigi piny ka camo lum lumme bene odongo macego cego ingeye bene tye yadi matye ka dongo.

Mwany ma pud peya ocek ma tye i kum yatte mwanyi man obokkene mukene two tye ka mako kummeo mwanyi man tyene tye matino tino

Laco ma obedi iwi kom lela pa lungolo ma ki tye ka corone acora laco ma ti icorone-ni oruku waa ma kwar ki kor bongo makwar ki ingetgi tye pikipiki lela ki kutaka

Litino aryo ma gutingo te ki lela latin acel inyime kun latin acel tye ki ingeye latin ma inyime-ni omako tung lela kun bene tye ka lorone latin ma angec-ci omako te ma tye inge lela te man kitweyogi atweya ki tol.

Dok tangi ma kirumo teng ki yen ki i nget dog tangi man tye papap me jolo pii ki i nge dog tangi tye dye bunga ki yo ma tidi.

Lutino adek gubedo i teng ot anyaka acel ki awobe aryo anyaka ni oteno tike ki cinge kun bene otene i kom baraca awobi acel obuto abuta awobi acel obedo abeda.

Raa abicel ma komgi boco dak tye macol gitye i pii nam raa man teng wanggi tye mubok giowoto wifi woko ki i pii raa man wanggi tye madongo itigi be tye madongo

Lutino ma gitye ka gweyo odilo i dye bar malac lutinone mukene guilo tyengi malo wa ki cingi malo odilo ni tye mubuk jo mukene gucung aunga kun jo mukene gitye ka ngwec. Bar odilo man ki i tenge tye dano ma gubedo abeda.

Mutoka madit ma wiye oume ento tenge pe oume tye ka cung idye lyek inget yat acel ki inget mutoka man tye dano ma ocung gin adek mutoka man tyen tayane tye gin angwen.

Mutoka ma gitye ka ngwec idye yor ma iye opoke kine aryo mutoka twela otingo guniya mapol i iye yor man bene pikipiki tye ka ngwec ki teng yor tung kucel tye odi matino tino

Dano adek magitye ito cere ngat acel tye laco dano aryo tye mon, mon aryo ni gitye muni laco tye ocol.

Ot cato ringo iot man tye ngat acel ma tye ka pimo ringo ringo tye ma orye ingom ngat acel ocung ki woko kun bene tye ka ilo cinge malo.

Diangi mapol atika mukene tye dyangi nyangkole makomgi obok mukene tye dyangi acholi, dyangi man gitye wot idiyor maram kitung i tenge tye oboke makome tye alum alum

Dako ma ocung idye poto ki latine ma tidi latine obyelo abyela ingeye kun bene otweyo latin ki kitenge ki iwiye dako man oyeyo labolo madit.